Meshaan waxaa yaalo fadhi

Liin waaye waa jaale

Waa wiilal sadax ah oo joogo meel electronic ah

Mishaan waxaa ka muuqday darbi waxaa agtiisa ka baxaya ubax yar oo midabkiisu yahay cagaar oo qurxin

Meeshan waa meel qol ah waxaa yaalo fadhi kuraas iyo miiskoodu yahay qaxwi

Baabuur badan baa taagan oo waaweyn

Meeshan waxaa yaalo khamiis qurux badan khamiiska kalarkiisu waa cadaan iyo qaxwi